so mene pod num pod num xa qid xa pod num fiya men ya o jala kene bo ndik xa qid xa pod num fiyo teen

so ye o jala nan wo xup uma wo ye jegona jeg xa qol xoxo dof wo etu jalan wo som wala jeg a

so instant kene o fiya nene xara moƴo seetu teen

so xaye buga ga a xoxof no jeg usine niin kene yiin kene yin tikore kin fop wa xay xala teen

nda xaye xalata wo o eto atid mene comme genre ay tracteur in kene yiin fano cung wiin we ando naye yaga bo ndik waxey waɗa intervention

so we ando naye den mbugu yoɗ nu no kene xaro xaro conseil fum o coxa den